Piibupiibu ka salɔ niŋ da. kabɛ zaŋ adaka nim zali. ka shaŋa nyɛ bongo nima kateebulinim zaya ka kuɣisi ʒaya ka shebi ʒi dizuɣu. ka tihi ʒanʒaya kayii baɣiba

Salinima ŋmahingbana ka bɛ niŋ zali ka paɣiba maa pam bɛ zuɣuri ka ye liiga waɣila ka dobba maa mi so chinchina bɛ shɛhi ni ka teei bɛ bɔɣiri ka shɛba mi ʒe bɛ zuɣusaa ka bɛ durooyi durooyi binyɛra m-pampa.

Niriba ata n-ʒe jiŋli tooni yino pala sar'piɛlli ka pa n-limsi o nina ka yino zaŋ pinki niŋ o nyingɔli ni ka so mi gbubi baaji ka jiŋli ʒe bɛ nyaaŋa ka mali takoriti.

Salo m be kom puuni yino gbibila gaɣali ka gbibi kutufootu o nuuni ka ye suweta ka yino ʒɛ o nyaanga ka nyaɣi gaɣali ka gbibi koligu o nuuni ka yino ʒɛ nyaanga ka gbibi kuɣu ka yimo mee gbibi kuushini.

Salo n-laɣisi n-ʒeya ka niriba anahi ʒe bɛ tooni paɣa maa sola chinchini piɛlli ka wuɣi o bɔɣiri ka doo maa so chinchini luɣuso luɣuso n-zaŋ so o shee ni ka yirigi o bɔɣiri ka do so gba baɣi o n-so chinchini zaɣ'miliki kala ka di tonto ka wuɣi o bɔɣiri ka paɣa maa mi zaŋ chinchini so o nyɔɣu ka shɛba ʒe bɛ nyaaŋa ka zaŋ dala n-zali bɛ tooni.

duu ka salo zaya shɛba ʒimi ka yino ʒe bɛ tooni ka wuɣi o buɣari zuɣusaa o yela liiga gbunni ka ye liiga sabinli m-pa di zuɣu ka teebuli ʒe bɛ sunsuuni la bɛ yerigi tampiɛlli m-pa di zuɣu.

Niriba n laɣim zaya ka teebuli ʒɛ bɛ tooni ka buku nima pa dizuɣu ka bɛ gbibi bukunima zaya ka samboori za bɛ nyaanga ka yili ʒɛya ka tihi ʒɛya bɛ nyaanga.

Yiya ka goota doya ka bia kana ti gba gota maa gbini ka saɣari be goota maa puuni ka bia maa zaŋ o nuu tabi o zuɣu ka bia so za tooni n zaya baɣa dikpini ka zaŋ o nuu dihi dikpini maa ka ye liiga ʒee ka so ʒɛ tooni n ye liiga dozim.

Salo n laɣim ʒiya ka teebuli zaya ka yino ʒi bi sunsuuni ka teebuli ʒɛ o tooni ka kompiwta tam o tooni ka o lo taayi ʒee ka kuɣusi maa nyɛ zaɣa ʒiɛhi ʒiɛhi ka shɛba ʒi di zuɣu.

Ninvuɣ'yino n-ʒe kom shee ka bɛ zaŋ dakuɣiri niŋ kom maa ni ka zaŋ dapaɣinli pa ka o tam dari maa zuɣu ka wuɣi o bɔɣiri zuɣusaa ka yili ʒe o nyaaŋa ka mɔri do tiŋa.